amesiawo nye yevuwo eye wó azã ɖum le etɔdziʋu aɖe me tɔdziʋu ya e lolo alegbegbe bena ame gbogbówoe zã le eme ame woaɖe hã etsi ƒum le tɔdziʋua me

Yevu siawo le takpekpeme eye woadze ɖom ame aɖe wɔ asi abe ɖee wòle ɖoɖo biam le amewo dzɔ be woanae nuɖoɖo ame sia nye nyɔnuvi eye eŋutsuvia kpɔm

Ame gbogbo aɖewo le afi sia. Eyame hã kɔ abe alilikpo mele yame o. Ekpetata ƒe ashi yee lé enu ya dzi zɔm wole. Amewo do kuku.

Ame sia e emɔ zɔm yina ɖe yevuwo de alo gbɔna tso yevuwo de. Elé ɖevi ɖe asi eye wokpla bagi hã. Ee nu aɖe kɔm ŋutɔ ne ame aɖe.

Ame siawo agbadza ɖum. Agbadza nye Eʋeawo ƒe dekɔnu yike wò woana. Enye ewɔ ɖuɖu yike wò woana. Amewo ʋuƒom le megbea, wodo awu ɣi. Ŋutsuwo kpakple nyɔnuwo katã sĩa.

Ame siawo wole efli me eye wo emɔ zɔm. Yameŋu hã le megbea wo dzɔm. Kpovitɔ hã le teƒea ne woana be ɖoɖo kpakple zi ɖoɖui nanɔ teƒea.

Afi sia enye dɔnɔkɔdzi, ame geɖe wodze dɔ vevie ŋutɔ eye geɖewo mlɔ anyi. Dɔyɔla hã le teƒea be yeakpɔ gbɔ bewo katã woahaya le woƒe dɔlélewo me.

Yevu ame ene yee le teƒea. Nyɔnu Yevu ame eve kple ŋutsu Yevu ame eve. Gake ɖeka tsi le wo dome ŋutɔ yi ke n ye ŋutsu tsitsi kpakple ɖa ʋi.

Ekɔdzi enye afi sia. Amewo o wowɔ edɔ vɔ eye wotɔ tɔ le ŋu kpɔm. Ameyibɔwo kpakple Yevuwo siaa le teƒea eye mashiniwo hã le teƒea.

Yevu siawo hadzim eye woɣeɖum akpagãtɔ le asi na wonɔnɔewo eye wodo asi ɖe dzi yevu ŋutsuviwo ame ene aɖewo ha le dziƒoxɔ tame eye wodo awu ɖeka

Afi sia wɔ abe yevuwode. Esɔwo sɔgbɔ ɖe teƒea. Amewo esɔwo kplɔm ne woaɖu nu. Amewo hã wowɔ woƒe nuɖuɖuwo da ɖi. Ewɔ abe woɖu wo tɔ vɔ eye wo esɔwo hã kplɔm.

Yevu siawo dɔ wɔm eye woɖo awu yibɔ. Ame aɖe hã ɖo gankui ye woɖɔ wɔm ɖe enu dzi. Enu sia ɖe enye blu

Etsi ƒoɖi ye le afi ya elebena amewo blu tsia me kpakple woƒe dɔwɔnawo. Amewo nɔ anyi ɖe ambrela gɔme elebena eh ŋuɖɔ kutsu ŋuŋum.

Ame siawo wotɔ ɖe eflime eye ameha, ame akpa ɖewo wotɔ te ɖe anyi eye amaa ɖewo hã, wodzodzom le teƒea. Ame ɖe hã, etɔte ɖe age eye nyɔnuvi kple ŋutsuviwo siaa ye le teƒea.

Yevu siawo wo ʋe ɖum eye wo eha dzim, asikpe ƒum, wo eŋu ƒom hã. Ŋutsuawo le eŋu ƒom eye nyɔnuawo ewɔe ɖum. Ɖevi sɔe aɖe hã le wo dome eye ewɔ abe wo katã wole atsiaƒua to.

Nyɔnu aɖe yi ke do awu ʋi ele dekɔnu ŋu ɖewo wɔm. Eye Yevu ɖewo hã kpakple Ameyibɔ ɖewo wole megbamegba woo pitsa ɖem ŋu yi ke wɔm wole. Adzudzɔ le teƒea eye amakpawo hã le anyigba.

Amesiawo galamsy tum, wo sika dzim le etoa me, ame ɖe le etsi hose lem ɖe asi eye ame ɖe hã nɔ teƒewo nɔ nɔevia kpɔm. wodɔ wɔm sesɛ̃e be ne woakpɔ sika.

Ame siawo aza ɖum, amewo asikpe ƒom, amewo hã ewɔe ɖum, amewo hã eʋu ƒom eye amewo hã eha dzim. Amewo dzidzɔ kpɔm, ɖeviwo kpakple tsitsiawo, ame ɖe sia ɖe va eye wole ati sɔe ɖe gɔme.

Ame siawo wonye yevuwo ƒe kpovitɔ aɖewo yike wole teƒe kɔkɔ aɖe. Wodo awu ɣi, kpovitɔwo ƒe awu yike nyakpɔ ŋutɔ eye edena bubu wo ŋuti, wo katã wole efli me.

Ŋutsu siawo wo le agble me eye abe kpovitɔ hã le ame aɖe gbɔ. Ame siae nye Ghanatɔwo ƒe dukplɔla si ke va yi. Amewo hã le megbea ɖaa. Ame saiwo katã ameyibɔwoe.

Afi sia wɔ abe kɔdzi ene gake mele exɔ aɖeke me o, ɖeviwo kpakple wo nɔwo kpakple wo tɔwo wole ati gɔmɔ eye wotɔ fli be yewoado abi na ɖeviawo.

Yevuwoe nye ame siawo. Yevu siawo do awu yi ke ke ana be avuvɔ malé wo o. wole xɔme eye ewɔ abe xexeame do vuvutsi. Wodo awu yi…

Nyɔnutsitsi aɖewo adzalẽ wɔm wodo asiwui eye awu yawo me wolea awu dzĩ awu ɣi ha le eme eye wobla taku

Nyɔnuvi siawo wova asime eye wo kuku ƒlem. Geɖee, kuku si ke dim wolea, wo asi tsam le eme. Wodo ŋutitxenuwo, eɖewo hã kpla bagi.

Afisia enye sukuxɔme eye sukuxɔyamea, ametsitsiwoe le teƒea. Nufiala ele kpedzi le nufiam ɖevia ametsitsiawoe, ewɔ abe nufiala ekɔ ŋɖe kɔ ameawo biam eye amadede yike le ekpea sie nye ɣii.

Ame ŋkutawoe le teƒe sia, Ghana ƒe dukplɔla kpakple Afrika ƒe dukplɔlawoe le afi sia, eye wo asi nam wo nɔnɔewo eye wo adze ɖom enu kom etsi hã le teƒe woano.

Ame siawo le kuteƒe ameyibɔwo kpakple yevuwo katã le eme amekukuɖaka ha le teƒea ameawo medzidzɔ kpɔm o elabena woƒe ame aɖe dzo le wogbɔ

Ɖevi siawo yi va ku tsi na wo dzilawo, fifia wozɔ yina, awu sia wodo le kala pink, awu yibɔ, dzee hã le me, kpakple awu ʋɛ̃ hã le me,

Ame siawo le xɔ tum. Biglawoe wonye eye wodze xɔa tutu gɔme. Fifia ŋu hã le megbea ke lɔm vɛ. Ke sɔ̃ɔ ye le megbea kple simiti.

Ame siawo wole emɔdzi. Wole eŋumɔme eye wo katã wonɔ te. Ame geɖewoo womekɔ ame ɖeke ɖe woƒe emɔa dzi o, awu ame vee aɖewo. Wo katã hã woɖɔ kuku.

Teƒe sia enye atsiaƒu to, eɖɔa le teƒea eye ŋutsuwo, ŋutsu woame ne, wolé eɖɔa ɖe asi eye wo eɖɔa dzram ɖo, tɔdziŋu gbogbo zawo hã wole teƒea eye wopenti tɔdziŋuawo.

Exɔ gã aɖe ele megbea eye exɔ ya ƒe kɔla ye nye efutititi. Amewo hã wo le exɔa gbɔ za elabena teƒea nye etɔ. Asitsalawo le afi ya eye fisha.

Teƒe sia nye teƒe ƒoɖi ŋtɔ amewo bɔbɔ ɖe anyigbã eye avɔvuvuwo sɔŋ le anyigbã ame aɖewo ha wo sia woƒe awuwo ɖe ka dzi eye nyɔnuwo ame etɔ titre eye eve ha bɔbɔ ɖe anyi

Africatɔ siawo wole woƒe asi ɖe asi le wonɔnɔewo ƒe asi ɖe asi eye woli ɖe yame geɖe nye nyɔnu gake woƒe awudodo meɖi nyɔnu tɔ o